Ekishushani eki nikyoreka omushaija ariyo arikwega kuteera ebitomi ariyo akubitera aha mupiira z'emotoka kandi ari omu nju enyuma ye hariyo enyigi zokutahiramu kandi aho haihi ebyo ebiziga biri haiguru yabindi ebiziga bya emipiira

Ebi n'ebinyamaishwa ebyomu maizi aho omu maisho haroho omushaija owomuzungu ayajwaire ebijwaro ebikwiragura enyuma yeye nuho ebinyamaishwa biri kandi hariho nk'akashozi nako kariho ebindi ebinyamaishwa ebikwiragura bikaba byona byetoirirwe amaizi

Ekishushani eki nikyoreka ente ente ziri omu ihamba kandi ente nyingi eziine amahembe maringwa kandi ezi ente na ente ez'Enyakore enyuma yazo zineyo emiti kandi hansi hariho obuti buke bwomere

Ekishushani nikyoreka omukazi ariyo naaguza ebyokurya bye, harimu enyaanya, obutungura, mukene obushaaza, enyima ye hariyo abandi abakazi na aboojo, hariyo abandi abarikuguza ebyozi, hariyo abarikuguza ebitookye hariyo namaduuka agarikuguza ebintu ebindi bitari ebyokurya.

Aha hariho omushaija arimu natambuurira aha kyombeko ekineho ekyoma kihango kibaka kiri nk'ekiri omu maizi kyetoreire enyanja hariho n'ebinyonyi bishatu nibiguruuka kuza bumosho

Ogu n'omushaija ayemereire ayegwire ekibaare kihango kiri ahagati y'amaizi kandi kyetoreirwe n'enyanja kandi gari nka gariyo garinka aha kukora aga maizi gataire aha kibaare ngakugurukira omu mwanya

Ekishushani eki nikyoreka omukazi ayekoreire ebaafu erimu esihaani ebikopo nana ehuuma namatawuulo Kandi nashusha kariyo naza kubiguza nari naruga kubyozya

Omuhanda ogwa ebitaka gutembere akashozi omu rubaju rwa omuhanda harimu emiti harimu ebinyaatsi nanebindi ebimera kandi aha ni ihangwe omu bwire bwa ekishushani eki

Ezi engaro zikwasire obuntu buri nk'obusaza bwomire Kandi abukwatsire ari nkarikushaba ondiijo ngu abumuhe ari nkayemereire omu bantu bangi

Embogo ishatu zemeriire omu ihamba omu binyaatsi, ziri ziri nkeziryakuronda ekyokurya emwe eryakureeba kunu endijo nereeba kuri egi ayakashatu nerebeka ekicweka ky'enyuma kandi kandi ebinyaatsi bizemereiremu biri nka ebyomere

Ekishuushani eki nikyoreka ekishaka harabiremu oruguto ekicweka kimwe harimu emiti mingi ekicweka ekindi harimu emiti mikye wagumizamu okwe omumaisho hariyo obushoozi bwingi buri nka obutariho emiti

Ekishushani eki nikyoreka ebwato bwingi noburi aha mushenyi enyima y'obwato hariho ebikondo bishatu byebyoma enyima yaho hariyo enju nyingi zaakanyina zihikaikaine enyima y'enju hariyo omushozi muhango gwinemu ebinyatsi gwinemu nomushenyi

Aka n'akaju ak'ekinyankore akombekirwe n'ebinyaatsi kaine embuga mpango omu rubaju rwako n'ebiti kandi n'omumaisho okwe hariyo akandi akaju akarikwenda kushushana nako kwonka waayetegyereza gye aha nihabaasa kuba niho babaire nibaziika abagabe ba Buganda

Ekishushani eki nikyoreka omwana wa obwishiki ayemereire omu maisho geye enyuma yeye hariyo amakara omu maisho ga amakara hariho akatebe ka ebibaho enyuma yokwe hariyo abashaija babiri bashutamire then hariho omwana orukurabaho

Aha n'omuhanda hariho ahu emotoka zirikwemerera zaaba zitarikutambura kandi hemereireho emotoka nyingi kwonka omu muhanda harimu emotoka erikutambura kandi omu rugudo oru harimu abantu bari aha kutambura omu rubaju rw'orugudo harimu emiti mingi n'ebinyaatsi n'ebyapa birikworeka eki omuntu ashemereire kuba nakikoresa

Egi n'embaata eyemereire ahakataka k'omumaizi kandi akataka aka kari rwagati omumaizi kandi noshuusha egi n'enyanja n'obwire bw'omumwabazyo burikwenda kuhika ekiro ahabw'okuba nibwiraguura munonga

Abashaija bashatu omwe ayemereire n'enyungu ondijo ayemereire na kahuuba n'ondijo ari ahakwija enyuma yabo hariyo etanuru y'amatafari Kandi noshusha ogu omurumo gwona bari ahakukora amatafari.

Ogu n'omukazi ayemereire aha ntebbe ari aha kuziina amaziina g'ekinyarwanda niga ag'ekinyankore aine ebintu ebi ayekomire omu bigyere aine ebyoya ebi ajwire aho omunda kandi ajwire n'akasaati kaguufu

Ahaha norugundo aharugundo ha hariho kobutebe enyima ya obutebe hariyo ebinyatsi enyima ya ebinyatsi hariyo amaju ashatu emwe netukura endiijo erinka ekuzire endiijo nayo neyiragura etiirwe erangi erikwiragura kandi erinka erikuguza ebyoma.

Egi n'egaari ei bemerize eriho ebitookye, ebitookye ebi n'ebitookye bina bikwatirwemu nobudeyaho omu rubaju byemerire bikwasirwe ekiti, hariho ekijwaro ekiryaho omu maisho g'egaari kandi entebe neeshana n'ebicu.

Eki n'ekishaka wakireebera ahaiguru munonga ahabw'okuba egi n'emiti wagireebera ahaiguru y'emiti nooreba oburaingwa bw'emiti wagumizamu omumaisho hariho obushozi bwingi munonga kandi egi emiti neyeshushana yoona yoona

Ekishushani eki nikyoreka enju eri haihi n'amaizi kandi egi enju eri nka erikukorerwamu ebintu by'okukoresa aga amaizi n'amaizi maingi waaza omumaisho okwe hariyo obundi obuju obukye hariyo n'emiti hariyo n'oruguudo rwonka orurabireho